Seensille seensilleho yineemmohu umonke seense uduunnenke hayiishi'ne bisonke hayiishshi'ne umonke hayiishshi'ne fixxi'ne biinfeemmoha seensilleho yinanni seensillu danchaho

Bunu minena sagalete mine, bunu minena sagalete mineeti yineemohu Daddallu basseeti bunu minena sagalete mine fanne daddalla lowo geesha baxisanoe daddallamara alibilte lowo geesha aqqade nooma

Owaata owaatate yineemmo woyiite owaata qarramino manna kaa'la hattono dhiwamino manna kaa'la hattono jaallanke qarranteyoota la'ne qarransa beeqqa owaantete yineemmo ane owaante lowo geeshsha baxisanno"e

Baattote ofollanna dhagge. Baattote ofollaati yineemmoti lamu dani baattote ofolla heedhanno. Xeichaamenna gottiimaame heedhanno. Xeichaameno gottiimaameno lae maganu kalaqora taarike assirumma.

amma'no amma'note yineemmoti mannu babbaxewo haymanote amma'ne heera dandaanno amm'nate umonke gatinseemmo amma'no amma'nannohu mannu umisi heeshshoraati amma'no lowo geeshsha danchate.

Mininna dubbu saada yine lamewa beenkeemmo mini saada yineemmori gereewo me"eho gobba saadaati yineemmori ambooma daguncho doobbiicho gobba saadaati yineemmo

hara daa''atanna darama harate yineemmoti mitto bayicho ha'ne dhaggeenfatannire la'nanniwa hara daa''ata yineemmo daramate yineemmoti kayinni maganu hoolosena mittu qarri iilleenna darammannita daramate yinanni darama ane lowonta waajjishannoe.

Egenshshiishsha, egenshiishshaho yineemmohu babbaxxewo loosu basera rosu baayiicho gannanniha egenshshiisshshaho yineemmo. egenshshiishsha nabbawa lowo geeshsha danchate horo afi'neemmo.

Supperimaarkeetti. Supperimaarkeettete yineemmoti jajjabba suuqqaati. Jajjabba suuqqa supperimaarkeettete yineemmo. Jajjabba suuqqa fa'ne heera lowo geeshsha baxisannoe. Albillitte fa'ne heerate mixo assanni noomma.

Seensille seensilleho yineemmo woyiite hee'neemmo qoxeessa biifisa umonke biifisa hattono minenke biifisa lowo geeshsha danchhate seensille baxeemma

Mini uduune, mini uduuneti yineemmohu ,mini uduuni lowo horo aanonke insano Televisione ,biffe ,wolootu lowo horo uyittanonkeri no

egenshiishsha egenshiishshaho yineemmohu egenshiishshu danchaho egenshiishshuyiwinni gudaate diafi'nannina xiqime afi'nayi gudaatuno kayinni heeranno hakkoyino ikkiro la'noonniwanna nabbamboonniwa anfanni.

Poletika. Poletikaho yineemohu babbaxewo bayicho loosu bayicho horonisi'nani poletiku kayinni sammi yine horonisi'nani woyite giwisanno poletika ane lowo geesha dibaxisanoe poletiku babbadooshe abbanno poletiku bushaho

Bunu minenna sagalete mine ,bunu minenna sagalete mine yineemmohu babbaxeyo bayicho daddallu basse fa'nine bununna sagale yinnannu bayicho bununna sagalete mine yinnanni

Looso loosoho yineemmohu duuchu dani heeranno, mangistete loosi heeranno, uminke looso loonse hee'neemmo loosi heeranno. looso loosatenni lowo horo afi'neemmo.

Agatto agattote yineemoti lamu gari agatto no dinibbissanotina dinibbissanokkiti heedhano kaayin dinibbissannoti haayixunna farishu hattono woloottu dinibbissanoti heedhano agatto dinibbissannoti bushate ane dibaxisanoe

Koatte, koatte lowo geeshsha danchate, koatte lekkankera iillanore guficho gargarittanonke, koatte lowo geeshsha baxisanoe

Roso rosu lowo geesha danchaho rosu aannonke horo tenneeti yine kullannikkite roso ronsummoro egennaamma ikkineemmo roso rosa lowo geesha baxisanno'e

Hodishshanna, hodishshaho yineemmoti bayichinni bayicho tareesittanonketta hodhishshate yineemmo, hodhishshaho kaa'lanonkehu makiinu, Mottorenna bajaaje hattono wolootu hodhishshiho kaa'lanonke

hijaara hijaaraho yineemmohu babbaxxinoha haqqicho horoonsi'ne gimbaata loosa dandiinanni hijaaraho yinanniha ane lowo geeshsha baxisannoe hijaaru mine mi'ne heerate lowo geeshsha hasireemma.

Biifisa. biifisate yaa heeshshonke biifisate, minenke biifisate, umonke biifisate qooxeessanke biifisate ane qooxeessanke biifisire heera lowo geeshsha baxisannoe biifinorichi baxisanno lowo geeshsha,

Hijaara hijaaraho yineemmohu babbaxewo kincho horonsi'ne minnanniha hijaaraho yinanni hijaaru mine lowo geeshsha baxisannoe hijaaru mine mi'ne heera hasireemma.

mininna dubbu saada mininna dubbu saadaati yine lamewa bandanni mini saada yineemmori gerechu iiii meichu hattono wolurino insa lawannori no dubbu saadayi yineemmori amboomi doobbiichu

Giwirinna ane giwirinna lowo geeshsha baxisannoe giwirinnu loosi'ne hee'nanni gara kulanno giwirinnu kulinoricho adhine loonsiro horaameeyya ikkinanni ce'ne hee'nanni gara kulanno giwwirinnu giwirinnaho yaa lowo geeshsha danchaho

Muronna laalo muronna laalo gateenni kaanseenna fultanno gummaati olliinkera muro kaasirino manna lae biifinoha lae lowonta hagiidhumma

elekitiroonikise, elekitiroonikisete yineemmoti addi addita caabbichu wolqa horonsi'ne loonseemmota elekitiroonikisete yineemmo. elekitiroonikise horoonsira lowo geeshsha baxisanoe. isewiinni afi'neemmo horo tenneeti yine kullannikkite.

Muziiqu babbaxeyo bayichira faarsi'nanniwa huuro xawisate kaa'lanonke uduunichoti ,muziiqa babbaxeyowa huuronke naggi asse leellishate horonsi'neemmo uduunichoti ,muziiqu aanonke horo jawate.

Koatte, koatte uyitannonke horo jawate. Koatte uminkera iillanno adaga gargartannonke. Koatte lowo geeshsha baxisannoe. Koatte ninkera lowo horo uytannonke.

Muro murote yineemmoti gatenkeenni afantanno murooti muro kaasira lowo geeshsha baxisannoe murono lowo horo uyiitannonke murote dani timaattime karoote loome lowo horo afi'neemmo insa loosi'nummoro

sumuda sumudaho yineemmowoyite sumudu mitte dagata ayimma xawisannoho sumudaho yinanni woyite sumuda ane lowo geeshsha baxisannoe sumudu ayimmankenna mayimmanke xawisanno.

Amma'no amma'note yineemmoti mannu babbaxewo haayiimaanoote amma'ne heerannowa amma'note yineemmo. ane amma'ne heeranno manna lowo geeshsha baxisannoe. amma'nikki heerawo manni kaayiinni lowo geeshsha giwisanno.

Muro murote yineemmoti uminke loosi'ne hee'neemmota giwirinnuyiiwi ikko uminke lonseemmota murote yineemmo muro uyiitannonke horo lowote muro kaasire ita lowo geeshsha baxisanno"e

muuziiqa muuziiqaho yineemmohu babbaxxino bayicho forogiraamewa horonsi'neemmoha muuziiqaho yinanni muuziiqu aannonke horo jawate muuziiiqa lowo geeshsha baxisannoe.

Hara daa'attinna darama yineemmoti mitto bayicho mittoricho la'ne daa'antanniwa daa'attote yinanni gobatenni gobba soori'nanniwa daramate yinanni

Odoo odoote yineemmoti jajjabbu aannota odoote yineemmo odoo afi'neemmohu jajjabbu manniwaati jajjabbu manniwa yiqqi yiniro anfoyikkire anfanni odoo macciishsha lowo geeshsha baxisannoe

Sagale sagalete yineemo woyite duuchu dani sagale no sagale mite mannimankera woliqa uyitaati mite iibbileho ka'litaati sagale no danixha sagale loose ita ane lowo geesha baxisannoe eagale mannimanikera danicha iibbile uyitannonike

Baattote ofollanna dhagge, baattote ofollanna dhaggete yineemmo woyti baattote ofolla lamu gariti no, xeichamenna gotimate yinne lamewa bandeemmo ,xeichameno baxisano, tulichameno baxisano

Daganna maate daganna maate yineemoti oliikeranna qooxesinikera afanitannota dagate yineemo maatete yineemoti kayinni mitto mine ilanite mitto mine lophite mitto mine heedhanota mitte maateeti yineemo mite mite maate amanyooti lowo geesha baxisannoe

Muro, murote yinneemmoti qoxxeesinkera babbaxeyewo nafaranke ikko gatenkenni kayisi'neemmo murooti, muro kayisira lowo geeshsha baxxisanoe korkaatuno intuummoro hattono horo afi'neemmo lawishshaho muuze, awukkado, kaarote, babbaxeyore loosse itta baxisanoe".

Owaante owaante yinemmoti qarramewo manna mare hasaawisa owaantete yineemmo, dhiwameha xa'ma owaantete yineemmo dhiwamewo manniwa offolline owaante aa ane lowo geeshsha baxisannoe

Muronna laalo muronna laalo loonsummoro lowo xiqime afi'neemmo muronna laalo loosira ane lowo geeshsha baxisannoe muronna laalo loosira baxissanno

Minenikke looniseemowa xa'qamineemo uduunnichona biro ikera looniseemowa xa'qamineemo horo aanonikke mininna mini uduunnichooti yineemo

Mini uduunnichi, mini uduunnichooti yineemmori loosirate babbxxewoore xaqqa'mate mini uduunnichi hasiisanno mini uduunnichi nookkiha mittore loosira didandiineemmo. mini uduunnicho afira lowo geeshsha danchate.

Mini uduunne, mini uduunneeti yineemmohu mini uduunni babbaxewo dani mini uduunni heeranno biffe, tevizhiine hattono woloottu heedhanno mini uduunni lowo horo aannonke.

Hara daa"attonna darama hara daa"attonna darama yineemmoti hara babbaxxeyo bayiicho mittoricho la'ne dhaggeenfantanniwa hara daa"ata darama yineemmoti maganu hoolonkena ane darama lowo geeshsha waajjishanno"e qarru iilleenna daramate

Sagale, sagalete yinneemmori duuchu danni sagale heedhano ittate baxisanotina baxisanokkiti heedhara dandiittano, wolqankera iibbilenna dhukka uyittano sagale heedhano ane dancha sagale itta lowo geeshsha baxeemma".

Muronna laalo, muronna laalote yineemmoti gatenkeenni afantanno gummaati muronna laalo kaasira ane lowo geeshsha baxisannoe. muronna laaloblowontanni danchate.

Muziiqa muziiqaho yineemmohu addi addi baycho forograame heedhannota baycho horoonsi'neemmo muziiqu aannonke horo jawate huuronke Gotti asse coyrate kaa'lannonke muziiqu danchaho

sumuda sumudu mitte gobbata ayiimmansanno mayiimmansa xawisannoho sumudu danchaho mitte gobbata ayiimmansanna mayiimmansa xawisanno daafo sumuda baxeemma.

Agattote yineemmoti lamu gari agatto no inssano dinbissannotenna dinbisaakite

Hodhishsha ,hodishshaho yinneemmohu mitu bayichinni mitto bayicho haare hendooniwa iillishanoha hodhishshanote yinneemmo, insano makenu, hattono mottorenna bajaaji hodhishshanote yinneemmo.

amma'no amma'note yineemmoti mannu babbaxitino hayimanote amma'ne heera daandaanno amma'no heeshshonkera lowo geeshsha kaa'litanno ane amma'ne heera lowo geeshsha baxisannoe.

muro murote yineemmoti qooxeessinkera gatenkeenni nafarankeenni hattono babbaxino bayiicho kaasi'nummoro muro lowo horo uyiitannonke muro kaasira lowo geeshsha baxisannoe korkaatuno muro uyiitannonke horo tenneeti yine kulle dandiinannikkite.

Tuqu xaadoshe tuqu xaadosheeti yineemor fesi booke"oo google"oo telegraame"oo hakkuri lawinoricho tuqu xaadosheeti yineemo